Ñaari jigéen yu ekiti seeni loxo ci kaw kenn ki mungi so lu doomitaal am lu nyul. Kenneen ki mingi sol lu xonxu amlu bulo ñu ngi tekk gerefaas ci seen bopp. Ci sen ganaaw nak mungi ambeenu góor bu takk kooraa ci ndiggam. Sol xaftanam ak maraakis.

Poos poos buñ pentir, pentiir bu bula, pono bi am lu nyul. Ci loxo poos poos bi nak jat bi mun ngi am lu nyul. Poos poos bi nak nyuko teg ci kaw karo muné ci wetu maraaj bu weex.

Góor bu took sol kostim bu ñuul si mis bu weex def karavaat bu ñuul góor ginak ni sol lu nett ci ganaawam muñu am keneen ko ci took u sol yire bu weex.

Jigeen bu sol robbu, rob bu sokola am lu nete. Jigéen gi nak mungi kaalu, kaalu bu pink tiyesaag bu sokola takk ay lamam. Jël laho chàmon nyan teg ci ndiggam.

Ci tefe si géej bi nak mi ngi am bend gaal bu ci gaare ci biir gaal bi mingi am ñetti góor ñaar ñi nak sa luñ mbubu kenn ki mingi sool ngenn so bu weex ñoom ñetti ñeppa ngi taxaw tie mbaali jen.

Ay dalle take dallr take yi nak benn peer bi suufba ngi am lu nete benneen peer bi suufba ngi am lu ñuul beneen peer bi sufba ngi am lu bula benneen peer bi suufba ngi am lu giriin ñetti peer yi nak ñum leen teg ci kaw karou yu dome taal bénn bi nak ñun ko teg ci kaw karto bu giriin.

Dall takk yu weex am lu xonku ki sol dal takkiy nakk mingi sol kawaas bu weex ci biir, sol tubey bu bula benn tank chamon bi mun ko xala ekati. Benen bi mun ko teg ci kow suuf.

Netti góor yu taxaw, ñaari ni sol mbubu yu weex, kenn ki sol mbubu doomitaal am lu weex, ñoom ñaari ni nak ñu ngi tiye mor sox bu am lu xonxo am lu weex am lu bulo am lu green, ci seen ganaaw nak mu ngém ay takki der, yu eg ci ko moto toop di yeseeni fetal.

Ci neggi playe neggi playe bi nag mngi am palanteer yuñ def giri ci biir pulaaye bi mu ngi am ay ginaaw yu weex yu ci ne num leen tegal cenn lekkekaay yenn yi ci lekkekaay ji ngi xoŋko yenn yi ñiy giriin mu ngi am benn jigéen bu na ci biir pulaaye bi sol kaalam buñu booddo seram bu giriin.

Aiiy xaleh yu jigeen yu taxaw, am kenue ku tok ci njom, njom nak njungi tek dara ci sehn boppu, ki tok nak mungi sol yehre bu njull am lu neteh, def musorram bu njull, njom njehpp nak ku chi nekk yaangi tek morsoh ci sa mbaggu, morsoh bu weex.

Palaati veer bu weex, bu beneen booli veer bu weex, at beneen booli weñ bu ndaw, ci kaw palaat bi nak mu ngi am karaab buñ ci tekk, ñu tek ay doomi tamaté ci kawam, wis ci xop, ci ganaawam nak mu ngi am kaas buñ def ndox, bu nete.

N'aari xaley góor ak kenn ku jigeen ku jigéen ki nag moo kenn ku góor ki nu ngi taxaw kenneen ku góor kimu ngi sëgg.

Xaley gooriyee yu play futbal kenn ki ci ñoo nak muni sol mayo bu weex am bu giriin sool kawaas yu weex. Kenneen ki mun ngi sol mayo bu giriin am lu weex am tam lu bula sol kawaas yu girin.

Xale bu jigeen bu texaw sol robb bu xonku ci wett robb bi ci suuf mungi am lu nete. Xale bu jigéen bi nak mu ngi teg gerefaasa am lum teg ci boppam. Ci mbaggam bi nak mun ci teg morso bu weex. Jëlloh ndey joor bi teg ci ndiggam.

Ay takk der yiy dox am na góor ak jigéen nyu nay seen biir góor ki nakk ngi sol xaftaan bu bulo def mbaxna bu bula ku jigéen ci mu ngi so yëre bu girin am lu pink def kaala bu pink takk ay lu netam takk der i nat num nipp yu ninroole luñ sor kenn ki mu ngi def mbaxna bu xonko.

Nekk buñ pentiir pentir bu weex karaw le ko kara yu weex ci biir nekk bi nakk mu ngi am ay taabal yi bari ak tuugu taabal yuñ pentiir pentiir bu weex mu am lu sokola am tam luñuul ci biir nek bi nag bu ngi am yeneen tuugu yuñuul yuñ fa teklante k bunti feerla.

Ay kow yoon buñ sotti gordoron ci këw yoon bi nak ngi am. Ay auto yi ci daw ngi am bennu ak ci bagaas. Ak benneen auto bu ndoobu domitaal ci pegg yoon bi. Ngi am ay kir yiñ ci tabax ngi am tamit ay lamp ci digante ñaari tal yi.

Xale bu jugeen bu sol sip bu weex at mbu bu weex. Sol dàllam tekk gerefaasam bu orang takk jaaro noppam. Taxaw ci kana mi toog bu ñuul bu mëkk.

Néeg buñ pintiir pintiir bu domitaal, ñu karole ko, ci néeg bi nak mu ngi am benne almoor buñ ci taxawal, almoor ba ngi am lu weex, am lu ñuul, am ay doroo ci suuf, ci weti almoor bi nak ñun ci takk benne rido bu bula.

Dall kokket yi weex, naari dall yi nag ñu ngi amlu sokola, am lu ñul, am tamit u nete, naari dall yi ñu nguleen teg ci kow xank bu sokola.

Njaari butehli foleh, butehl yi nak njungy am couberre yu weex, benu butehl bi njung ci sol ndox bu neteh, benen bi njung ci sol ndox bu ohranse, ci butehl yi nak njung ci taf benu keit def ci bindu bindu yu njull, butehl yi nak njung lehn tek ci kaw khanka.

Xale yi góor ak yi jigéen, xale yi góor yi naf ñu ngi sol xaftaan taxaw, xale yi jigéen yi ñu ngi takk ay per ci seen bopp yi, ngi jonkon ci kaname xale yu góor yi, ñenn ñi ci ñoom ñu ngi téey ay leket.

Ay xale yu góor ak yi jigeen yu tokk ci ay ban ban yi nak dañ am taabul ci kanam xale yi nak ñoom ñepp ñi ngi solu nduroole ñoom ñeppa ngi soldu nete am lu ñuul mngi ambenni jigeen bu taxaw seen digante sol yire bu giriñ defa mu soor bu giriñ.

Yoon buñ sooti godoron, ci kaw yoon bi nak ngi am benna auto bu domitaal bu ciy daw , ci wet yoon bi bungi am ñaari auto taxi yu taxawu gaare , mungi am tamit auto ñeti tank bu bulo bu gaare, ak beneen auto bagaas bu taxawu gaare.

Ooto bu weex, am lu xonxu, am lu nete, am lu giriin, ooto bi nekk ci kow gi ñun ko defal mbaar, defal ko pax, mingi am yenn tubaab yu gëne ci pax boobu di xool, kenn ki ci ñoom, amna lum taf si botam, lu ñuul.

Simbu gayna, bi nak mu ngi ngaang gi meñ gi, ci kanam gi ñum ci def pintiir bu weex, pintiir bu xonxu, ak pintiir bu ñuul, ci bop bi nakk mung ci tekk lu am karaw, nu def ci aypetaaw.

Góor gusukk benn tànkam ci suuf , def yaramu neen sol benn sot bu bula am lu orange , am bum bum takk ci warale ko ci ñaari mbagam, ngi ambi neen góor bu taxaw ci wetam sol jiin bu bula, mbubu ñuul am lu girin am lu nete ak lu weex.

Ay néeg, néegi njax yennë si néegi nak, ñung ko wuralé sakket. Si ganaaw néegi nak, mu ngi am ay garab yu ci sax.

Palaati veer bu weex, buñ tekk cépp, tébti rjën bu weex buñ friñ, ci kop palaat bi nak, min ci tegaat beneen booli veer bu ndaw, bu weex, ci biir bool bi mu ngi am i pomde teruyuñ fri def ngi, amtam bénn doomi jëmbo buñ tekk ci wetu maalo bi.

Haley gòor yu sol mayor tahaw, senn mbubu yi nak mungi am lu bulo, am lu honku, am tam lu weeh. Senn tubeye yi mungi nekk lu weeh. Kenn ki ci num mungi sol cawaas bu ñuul am lu bulo chi kaw gi.

Ñatti góor yu taxaw, ñaar ñi ñu ngi tiye lu xonxu, am lu nétté si diggi bi, keneen ki mu ngi tàacu loxom, ñaar ñi si ñoom nak, ñaari tubaab leñ, ñu ngi niróole luñ sol. Ñu ngi sol kostin yu bula. kennë ki nak, mom nit ku ñuul la mu ngi sol kostim bu ñuul, am lu weex.

yoon buñ sotti godora ci kaw yoon bi nak mungi am bénn rida bu ciy daw ci genaaw rida bi mungi am bénnu ker buñ ci tabax nginé bitig ci mbédd bi ci bitik bi nak nin ci wékk ay yire.

Oto bu mag bu giriin am lu ñyul am lu nete. Oto bi nakk benn waayan ci took di ko dawal.

Nekk buñ pentiir pentiir bu nete mu am lu weex ñu def ci bunt bu ñyuul ci neeg bi nag mu ngi am taabal buñul buñ ci tekk ak nete tuugi yu sokolaa mu ngi am firigo am ba tangaleekaay ndox mungi am tam koboot ci kaw ab ci suuf ñu karale kote boobu.

Néeg buñ pentiir péntiir bu nete am lu weex, ci néeg bi nakk mu ngi am ay koboot yuñ def ci kaw, ak ci suuf, koboot yi nak ñu ko péntiir péntiir bu doomitaal, ngi am tam pompe ci koté bi.

Xalaay góor yuy futball yennñ ci ñoom yi ngi sol bobb yu weex am lu gireen tubey yu weex am lu gireen ak kawaas yu weex. Ñeneen ni ñu ngi sol mboobu xonku am lu weex tubey bu bula am lu xonk ak kawaas yu giriin.

Ñaari jigéen yi sëgg ci tool di ji, kenn kimb ngi son bu bu ñuul, mu sooru musooru bu xon, wodo sër bu am cloribari, kenneen kimb ngi son buo bu pink, woddoo sër bu am lu girin, lu orange ak lu weex, ci seen wet nag, mu ngi ambeen xale bu jigéen bu ci taxaw.

Yoon buñ sotti godoron chi kaw yoon bi nag mu ngi am ñu ci doh. Ñenn ñi ñu ngi am pann yuñ enu senn boppu. mungi am tamit ay auto yi chi daw mungi am auto bu nètè, am auto bu weeh am auto bu bula.

Ab ehtuh buñ karole takk ci ay lamp ci kaw def ci ai pila ci ehtuh yi nak mugi amm ay toggu yuñ teg ci wetu taabal toggu-yeg taabal yi nag nyu ngi sokolaa yi yenn na ci toggu yi mugi am nit nyung ci tork

Néeg buñ pintiir pintiir bu nete yu def si silim bu weex ci biir néeg bi nag mu ngi am ay toggu ak taabal yu weex mu ngi am tam nenu ci took ay góor ak ay jigéen.

Ñaari jigéen yi toog, tiim seen masini ñaweekaay, ñoom ñaar ñéep seen masini mu ngi am lu ñuul, am lu nette, kennë, ki ci jigéen ki, mu ngi sol lu giriin, takko musóor bu ñuul, kenen ki mu ngi sol lu bulo.

Keytitas kati xibaar buñuy wowe da standard. Ci keyit gi nag ñum ci taf nataali ndeeku mbax ku teg lu xom bi ci biirambe. Keyit gina ñum ci bind dom buy jigeen muo tuumal baayamne moo ko sàkku weppre ëmbal ko. Keyit gi nag mi am bind bind y xonku ak yuy weex.

Ay buteel yuñu rangeele, buteel yi nak yenn yi ci ñoom ñuneen def ndox bu orans, am cubeer bu xonk, yeneeni li am kubiir yu girin, yenee ni kubiir yu bula, yenee ni kubeir yu ñuul, mu ngi am tamit ay potiveer yu am lu xonk ci biir bi, yeneeni am lu sokolaax, ci kabakaw gi nag nga am ay karton.

Xale bu jigeen bu letu mapp leti yi nakk ci diggi bi loñ ko komaasé mu wàcc ci peggy xale bu jigeen bi nakk ngi takk jaaro petaaw ngi takk ta mit chenn buñ dafa repetaaw nduñu sol mbuo bu weex.

Jigeen bu taxaw ci wetu pojon jigéen gi nak mungi sol mbubu bula def musul bu bula sol jaarom sol sip bu am lu bula am lu chokola am lu giriin ci wetu jiggéen mi ngi ambenn xale bu jigeen bu sol xaftaan bu bula def koalam bu weex bu ci taxaw.

Ay xaley góor yi sol mayo, seen bubbu mayoy yenak mingi am lu xonk, am lu géreen, am lu weex, tube yi mungi m b am lu xonk, xalay góor kenn ku ci nek piyaa ngi tiyee menn, xale bu góor bu ndaw ci saloxo càmmoñ, xaley góor yi ndaw yi nag yi ngi sol mayo, ñoobi nduróole seen bubu, mu ngi am lu bula, am lu weex, tube yi mu ngi am lu weex, ñi sol kawaas yu bulë.

ñeente buteelu kanet benn bi mu ngi am lu moof lu weex ñu am bind-bind yi bu lë benneen bi ngi am lu nete mbdd b been am lu girin bind bind yi bu la am lu nete ñeentel bi nak mu ngi am lu orange lu weex am bind bind yi bulë

Jigéen bu toog ci toogu bu ñuul, sol garamb bu bu am lu xonku, lu nette, lu weex, ak lu ñuul, mu mosooru musooru bu xonku, jigéen bi nak mungir sol lu net, tak jaaro, mungir toog teg loxol ni ci taabal, tim benn masin, ci weti jigéen bi nak, mungem ay keyit yu ci teggu.

Nekk buñ pentiir pentiir bu weex karole ko ci biir nekk bi nakk giam ay foto yi nak num ko dafa repiis bu sokola mu am ay dese yu nate ci seen digante mu ngi am benn taabal buñ ci tek taab bu sokola.

Keyiti taskati xibaar buñuy woowee de standard. Ci keyt gi nak mungi am ay nataali takk der yu taxaw. Keyt gi ñum ci bind ekowas yi ñoom deneeneen takk der yi mu nañoo took bër 2021.Ci keyt gi nag mu ngi am bind-bind yu xonxu ak yu weex.

Neek buñ senge senge bu xonku neek bi nak ñu ko wërale fense pintiir ko pintiir bu weex defal ko buntu bu ndaw buntu bu sukola ci biir keer gi nak nuge am ay garab yu ci sax ci biti keer gi ci wetu fense bi mu ngi am bene pol buñ ci def pol bi nu ko pintiir pintiir bu weex.

Jigeeni tubaab bu sol tube bu ñuul, mbubu bu ñuul, takk montor takk ay lu nitam. Jigeeni tubaa bi mu ngi taxaw ci boori benni tabla, tabla buñ pentiir pentir bu bulo ak lu weex. Deffa bindi bind yi ñuul.

taabal bu weex buñ tëkk plaati veer bu weex ñu def ci pompiter mu am kaasi veer tami puñ sotti ndox bu nete mu am beneen booli veer buñ def beneen lekk amaat beneen kaasi veer buñ def ndooh bu xonko.

Etas bu nete am lu weex ñu def ci palantee riveer ci balko etans bi nak mu ngi am benn wiñ buñ ci def etans bi nak ñuñ ko wurale maraaj maraaj bu weex ñu karole suuf bi def ci buñti kerr bu ndow buñu biir kerr gi nak mu ngi am garab lu ci sax.

Ñaari goor yu jonkon tée benn xanx bu am bonu bonu ci bonu bobu xank yinak nun ci def peri yu weekh. Am beneen góor bu took tee këyit at penam di bindi. Ci sen wet nak mungi am ay barigo yuñ ci tekk, yuñ taf ay nataal.

Xale bu jigeen bu sol garamb bu mbasé bu ñuul garambuu bi nag ci kanam bi ñu ko kuppati dawal ko wuñ bu doomitaal ak bu nete mu ngi takt lamam ak janroom tee posetam loko ndey jooram bi mun ko teg ci mbaggu ku góor ki nag mu ngi toog ci ban moo mit sol garamb bu mbasee bu ñuul buñ daamina dënd bi.

Nekk buñ ntiir pintiir bu nete, yu def ci lali wiñ bu ñuul, ni tek ci matla lal ci dara bu weex, tek ci ngege naañ yu weex, ci weti lali wi mu ngi am benn lamp, ngi am tam been taabal buñ ci tekk.

Dallu ko keti jigéen yu xonx dal yi nak ngi am seen ci kawge ngi amb sokola amlu weex am lu nete dali yi nak nuñ ko teg ci kana mi garab.

Xaley jigéen yi solu ndu woole, xale y jigéen i nag ningi sol sipi yu giriin, sol ci mis yu weex, loxo mbubb yu mu amb giriin, kole simis bi mu ngi amb giriin, ni ngi takktam seen nekk taay.

Xale bu jigeen bu sol ropbu mbasee bu giriin ropp binak mu ngi um fer ñi ngir dawal tamit kumescee ci ndigg bi ba ci suuf xale bu jigeen mu ngi sol jaaro ci noppam teggerefaasam ci yekkalpeen.